Kulawa. Kulawan yara shi ne ake nifi a nan wurin shi kulawa ne musanman wanda ake ba ma yaro ko in ce yara gabakiɗaya, likitocin sun karanta ne akan yara ne karatun sun san me ke damun yaro, me yaron ke buƙata, ya yaro ke yi a yanayin da yake cikin ciwo, sun karanta dikka akan yaro, su ne suka san abun da ke faru da yaron in kika ga ke uwa ko uba in kuka ga yaro ba shi da lafiya kun duba, kun duba kun gani duk abin da kuke tinani ba shi ba ne ba za ku gudu da yaron asibiti ya sama kulawa a hannun da ya dace su ne likitocin da suka karanta akan yara. Su za su iya bai wa yaron kulawan da yake buƙata lokacin shi yaron nan in ba shi da lafiya ke uwa za ki gane dik abin da yake ji a jikinshi, in kika je gaban likita ki ga ya wa likitta yanda kika ga yaron na yi. Abubuwan da kika ga ni ba ya so ya amsa musanman abinci, ya dena cin abinci yanda ya kamata, ya ci abinci, ya dena ci ruwa ma, ba ya sha yanda ya kamata. Fitsari, fitsarinsa ta yi duhu sosai ma ba ya ma yi da yawa, kashi ya mi shi kauri saboda me wata ƙilan ba shi da lafiya ne ko kuma ba ya samun sha ko kuma ke uwa ke ce ba kya samun abin da ya kamata, ki sha yanda in ya sha nono ruwan nono zai iya fitar da kashin shi yanda ya kamata. Ya fitar da shi duk sai ki gaya ma likitan ko abincin ki ne wanda kike ci bai kamata ki ci, zai gaya miki in akwai abin da ya kamata ki dinga ci, zai gaya miki wanda zai anfani yaron zai gaya miki ko abin da ya kamata ki sa a cikin abincin yaron ko kuma akwai wani yanayi wanda kike ba shi abinci yake ba haka ba. Duw wannan likitan ne zai gaya miki in kuma yaron yana neman kulawa ne musanman na rigakafi ko kuma akwai wani magani da ya kamata ya sha duk likitan zai gaya miki, akan lokacin da ya kamata dan kafin ma wani abu ya zo ya daɗe a jikin yaron ba a sani ba. Saboda me ba ki san yanda ake kulawa yara ba balantana ki ba wa yaron nan wannan kulawan, shi ya sa likitan nan za mu yake a asibiti suna jiran ku kawo yaranko da ake tinani ana buƙatan kulawa me inganci, ku kai su tun da wuri tinkafin abin ya yi rintsi a jikin yaro.

Tsarin iyali. To, shi ne, yanayi yanda kake so, ko kuke so ku haifi yaro zuwa duniyar nan, wanda muke cikinta. Komai ya san, kowa ya san rayuwa ta yi tsada yanzu. Sai kana cikin shiri za ka iya ci, har ka ciyar da wani. Shi ya sa tsarin nan yana da kyau a yi shi, kuma a aibiti ana yin shi. In kuka je gurin, za su fara gaya muku tsarin da ake da shi, kala-kala ne daban-daban. Yana daga cikin yanda jikinka yake da shi da wanda ya dace daga jikinka, duk za su gaya maka. Amma kafin su gaya maka, wajibi ne su gaya maka kala-kalan da ake da shi. Sannan sai su gwada ka, su duba wanne ne ya dace da yanayin jikinki, ko jikinka? Wanda ya dace da jikinki ko jikinka, sai a sa. Bayan sun sa, za su gaya maka yanda ya kamata ka kula da shi, da abun da aka sa a jiki. In kana kula da shi yanda ya kamata, abun da ya kamata ka dinga gani, duk za su gaya maka. Wanda kuma ya kamata, ba shi ya kamata ka dinga gani ba, duk za su gaya maka. Bayan sun gaya maka, kai ya zama wajibi a kanka, in ka koma ko in kin koma gida, kika fara ji ba yanda kike ji da ba; ko kuma kike zubar jini; ko kuma hawan jini; ko kuma jikinki ya fara miki nauyi; ko kuma kullum kina ji ke ba za ki iya yin komai ba, kika tashi a gajiye kike, to, ya kamata ki koma musu, su wanda suka miki tsarin nan, ki gaya musu illan da kike gani a kan abun da aka sa a jikinki. In abun ya kamata a cire a canza, za su gaya miki, za a cire ne? za a canza ne? ko kuma za ki ci gaba da amfani da shi, ko kuma za ka ci gaba da amfani da shi ne a hakan? Za su gaya maka, komai yanda ya kamata saboda aikinsu ne.

Yanda ake sarrafa abinci kala-kalan e kowa ya kamata a ce kafin ka ci komai ka sarrafa shi yanda ya kamata, anma in kika zo ɓangaren nan se ki gani kowa yana so ya ci ne, musanman mutane da yawa sai dai wanda suke da yawa suna so kawai wanda suke so su ci su ƙoshi su ba ruwansu da a auna. Wannan a auna, wancan su dai duk abin da ya zo su ci, to in kika duba ko in ka duba, akwai mutanen da suke ɗauke da ciwon shuga, su mutanen nan ba a ba su abinci kawai yanda rai ke so, a’a akwai abin da aka rubuta musu ko akwai yanda ake so su auna abun kafin su ci, yanda jikinsu zai sama lafiya su ma za su sama lafiya, in ba haka ba za a sama matsala ko kuma za a shiga cikin yanayi wanda be kamata ba. Shi ya sa in ke ce ko in kai ne kake sarrafa musu abinci ka kula da aune-aunen abincin nan in shinkafa ne musannam za a cewa cokali biyar suke so su ci da safe in kuma wake ne za a iya cewa cokali shida, kawai dai a bi jiki in lemu ne suna ɗauke da sugar sosai za a iya cewa a raba lemun kashi huɗu, sannan su sha kashi ɗaya, haka yada ce da su saboda m,e a samu lafiyan jiki kar a shiga wani yanayi da yafi ƙarfin jiki shi ya sa.

Bayan haihuwan yaro, uwa ta dawo daga asibiti, tana buƙatar kulawa da kulawan yaro. Tana buƙatan ta ci abinci mai inganci wanda zai gina jikinta da gina jikin yaron da take shayarwa. Jikinta yana buƙatan, abu mai kyau. A ba ta kulawa sosai yanda ya kamata, saboda kar ta shiga wani damuwa wanda zai zama mata illa da wa yaron shi ma, suna buƙatan kulawa sosai. A yi wanka a kan lokaci. Ta inda yaron ya fito, za a dinga wanke wurin ne a kai-a kai da ruwa mai ɗumi, yanda za a ji daɗin jiki. Yaro kuma a mishi wanka a kan lokaci. A wanke duk gefen jikinshi yanda yaro ba zai ɗauki da wani wari ba, in ya tashi. Cibiyanshi, da ma tun a asibiti za a faɗa yanda ya kamata a goge cibiyan nan, kar ta kamu da cuta. Saboda yaro ma yana kamu da cuta daga cibiya. Yanda ya kamata a goge shi, da abun da ya kamata ai amfani da shi wurin gogewa, duk za a gaya wa uwa a asibiti. Ita kuma uwa, ya kamata a ce ƙafafuwanta ta daina tafiya da su haka a kan tiles,. Saboda me? kar ta samu ciwo a jikinta. In tana so, in tana so ta yi tafiya, za ta sa safa, ta sa takalmi wanda ba shi da nauyi daidai dai. kuma ta ci abinci a kan lokaci yanda ruwan nono zai fito mai kyau. Yaro in ya ci, ya gina jikinshi.

Yawwa! Kun san, kafin uwa ta haihu, za ta rubuta abubuwan da take buƙata in ta haihu. Musamman tana buƙatar kayan yaro, hula, safa, riguna da kuma abin rufe jiki. Saboda ka san yaro in aka haife shi, a cikin ɗumi ya fito, za, ya kamata a ce an lulluɓa shi ne da abin da zai ɗan sa jikinshi ya yi ɗumi in ya fito duniya. Shi ya sa, yake da kyau a rubuta abubuwan da suke, da suke, abubuwan da suke da kyau, da suke kuma da amfani a kan yaro da haihuwanshi. Shi abubuwan nan zai taimaka ne, saboda in aka haihu ba sai an dinga gudu nan ba, an dinga gudu can, duk, an ajiye shi za a yi amfani da shi ne a take a rufe yaro. Ita kuma uwa, za ta fitar da jini tana buƙatan, tsumma wanda za a kwashi jinin da ke fitowa daga jikinta da shi, kuma tana buƙatar shi sosan nan wanda za ta sa, a cikin wandunanta, duk lokacin da za ta sa su, saboda ya riƙe jinin da ke fitowa daga jikinta, ba sai tana wari ba. Shi kuma yaro, za a kula da shi da ma. Sabulun da zai yi amfani da shi, kar ya zama sabulun da ke da turare sosai saboda yaro bai buƙatar irin sabulan nan masu turare mai ƙarfi, kar su zo su toshe mishi hanci ko kuma su dami yanayin da yake ji. Yawwa! Sabulun da zai yi amfani da shi ya zama sabulu wanda ƙamshinshi ba mai ƙarfi ba ne ba. Kuma, man da za a shafa mishi, ya zama man da ya dace da jikinshi, ba na manya ba. Da ma akwai man na yara. Duk abin da ka gani akwai na manya, akwai na yara. To a yi mashi amfani da na yara.

Akwai mutanen da aikinsu a asibiti ne su ne suke share-share da goge-goge don rage cututtukan da mutane za su iya ɗauka da shi a asibiti, mutanen da suke aiki a wurin akwai ƙaidoji, akwai ilmantarwa da ake ba su akan yanda za su kare jikinsu, hannunsu, hancinsu, ƙafafunsu. A wasu ɓangararu a asibiti musamman akwai safan hannu wanda za ka iya sawa kuma ya kamata a ce ka sa har kana aiki a jikin mutun ne ko kuma kana ɗauke da jinin daga jikin mutun ko kuma za ka ɗauki allura daga jikin mutun. Akwai yanda ya kamata a ce har ka kare kanka, to har ma in ka yi anfani da allura ne ka yi wa mutun allura, so alluran nan akwai yanda ya kamata a ce ka zubar da shi ba wai ko wani shara ka ga ni ba za ka zubar, a’a akwai inda aka aje musamman na allura ne nan ake zuba da alluran da akai anfani da shi. Yanda ba za a je ai anfani da alluran da akai wa mutum ɗaya ba, ai anfani da shi akan wani kuma ba be kamata ba in kuma har kai babba ne ka tafi asibiti da yaro, to ka kula da yaron nan saboda yaron nan in ya fara wasa a ƙasan ko kuma ya dinga tsince-tsince a cikin asibiti, yana tsalle-tsalle zai iya ɗauka da wani cuta, wasu cututtukan cikin iska suke yawo to ya kamata a ce in har kana aiki a cikin asibiti akan lokaci a kai a kai ka dunga rufe hancinka, saboda wasu suna ɗauke da cutan na iska da sun yi tari kai ma za ka iya kamu da wani irin cutan wanda ba za ka so ka illantar da kanka ba.

Mutum zai iya kamu da zazzaɓi in sauro suka cize ta ko kuma suka cize shi. To, ta yaya mutum zai iya kare kanshi daga zazzaɓi? Akwai gidan sauro. Ana so in har dai za ka yi kwana da daddare, ka sa gidan sauro a kan gadonka, ka kwanta a ƙarƙashinshi, domin kare kanka, da iyalanka, da 'ya'yanka gabakiɗaya, daga cizon sauro, saboda illar zai iya kawo damuwa, musamman, za ka iya samun ciwon kai, da jiki. Jikinka ya yi zafi sosai, kana samun ciwon kai, cikinka ya yi ta murɗewa, ga shi ba ka jin daɗi, iya cin abinci ma ya zo maka da wuya, ka kasa cin abinci yanda kake so. Shi ya sa ake so mutum ya kare kanshi daga sauron nan. In kuma dare ya yi ka san a waje kana yin sana'a ne, ya kamata a ce ka sa safa, ka dai rufe duk jikinka inda ka san sauron nan zai iya ciza. ka sa safa wurin sana'arka. Yara ma suna kamu da cutar nan. Su ma a yi ƙoƙari a kare su, a sa musu gidan sauro wurin kwanciyarsu. In kuma dare ne suna ta yawo, to a rufe musu jiki. Inda dai sauron nan zai iya ciza, kamar ƙafafunsu, a sa musu safa, su ma, a kare su gabakiɗaya, saboda in dai har sauron nan ya illatar da su, to damuwar ma zai zama damuwarki, ko kuma damuwarka, saboda duk za ka kashe kuɗi ne. In kuma har ka kamu da cizon sauron nan, cutar cizan sauron nan, kana jin zazzaɓin nan, to za ka gudu ne asibiti, za a maka gwada-gwada, wadda, za a gwada ka. In aka gwada ka, sannan, in sun ga, cizon sauron, e shi ne yake damun ka, to za a ɗora ka a kan magunguna, wanda ake, ake so ka sha, har ka gama sha. In har ka gama sha, kana ji ba ka ji wani daban ba, sai ka koma ka ƙara ma likitan magana. a san yanda za a yi da kai.

a lokacin da aka sanar aka ce akwai wani cuta wanda yake damun jama’a da mutane da yawa wannan cutan illanshi mai tsanani ne sosai da sosai kuma aka sanar aka ce cutar nan ana samunta ne daga naman daji wanda suke ci da wanda suke amfani da naman daji ko kuma wanda suke ba su abinci ko kuma suke kula da su to a lokacin nan za ki ga ko za ka ga jama’a suna ƙoƙarin kare kansu daga naman daji namomin daji saboda su kare kansu daga cuta da aka ce naman nan suna ɗauke da shi ko kuma suna yawo da shi suna rabawa a cikin mutane ko ma mutane na rabawa wa jama’a to a lokacin nan wani abu ne yake faruwa mai tsananin damuwa saboda su namomin dajin nan za su zama cikin yunwa suke saboda ba wanda zai so ya kusanta da su ko kuma ya ba su abinci ko kuma ya kula da su to abin ne yana faruwa saboda an ce in dai har ka kusanta da su ko kuma kana ba su abinci ko kuma kana cin namansu to kana kusa da samun cutan nan da aka ce suna ɗauke da shi to saboda haka me ya kamata ka yi ai sai ka bi ƙa’idoji shi ne ka nisantar da kanka daga namomin dajin nan shi ne zai fi maka sauƙi

Kana so ka samu kulawa mai inganci kuma a tarairaya ka, to ka je asibiti, asibitin nan babban asibiti za ka je, inda suke da ma’aikata, likitoci, manya-manyan likitoci, wanda kowane irin damuwa ka zo da shi a shirye suke su ji damuwarka don sub aka sanarwar da ya kamata ka gamsu da shi. To, in ka je gaban likitan nan kar ka tsorata, duk abin da kake ji a jikinka, daga lokacin da ka fara har izuwa lokacin da kake zaune a gabansu ko a gaban shi, to ka gaya mashi. Shi likitan nan dama aikin shi ne ya ji damuwan ka kuma ya gaya maka me ya kamata ka yi, in za a maka gwaji ne, to gwajin nan, musamman suna da inji kala-kala a asibiti, saboda me, babban asibiti ne, ba sai sun tura ka waje ba sun ce je ka dawo ko kuma ka je can ka mana wannan gwajin ka zo da shi, a’a suna da komai. Dama asibitin tana da tsari, ta tsare komai da take yi a asibitin, kana gaya musu za su ji, da sun ji, in abun gwaji ne, aka maka gwajin, ka zo ka ba da amsan, ka ba wa likitan amsan gwajin, likitan in ya karanta zai san me ya kamata ya ɗaura ka akai a kan magani ne ko kana buƙatan gado ne. To duk dai mene ne mutanen nan ko likitocin nan a zaune suke, shi ne aikin su, abode ana biyansu kuɗin da ya kamata, suna aiki ne don su kare ka kuma su ƙara maka akan lafiyan da kake da shi, duk abin da kake buƙata ka gaya musu.

Wannan wasu suna da ruwan da suke sha, amma a cikin ruwan nan akwai guba guban nan ba su da kyau a ciki, shi ya sa ake kiranta guban ruwa. Amma me yawanci irin mutanen nan a cikin ƙauye suke ba su da hali balantana su gyara ruwan nan kafun su sha shi ya sa yawanci za ka ga mutanen nan na ƙauyen nan su ne ɗauke da wannan cutan da wancan cutan ba kaman mutanen da suke zama cikin gari ba. So ana sanar musu akan lokaci kuma akai-akai ana sanar musu kuma suna da hali gyara ruwan kafun su sha ko kuma su yi amfani da shi, amma masu mutanen da suke ƙauye ba su da wannan halin to se dai in manyan mutane sun je sun yi musu wani gyaran. In da hali to wasu kuma wurin amfani da itace ne kullum su ne amfani da itace saboda babu hali a yi amfani da ba ze kawo irin wannan hayaƙin ba, wanda ze iya fatar da mutum wani za ka ga in yanayin amfani da itacen nan to idon shi ja ze zama kuma in yana da wani numfashi se ka ga yana samun matsala akai-akai, to motoci ma ga su nan in suna tafiya a hanya za ka ga iska na fitowa a hanya daga hanya wannan iskan ma in mutum ya shaƙa da yawa ze iya illatar da mutum ka ga mutum kaman hunhun shi na da matsala. To, masu kuma haɗa abubbuwa kaman sinadarai na yin man shafawa to wani abubuwan be kamata a ce mutum ya shaƙa ba shi yasa ya kamata a ce ka samu wuri me inganci, in da ya kamata a irin aikin nan a yi shi, a wurin saboda kar ka illatar da mutum ko me wuce wa ko me zuwa wurin.

Masu ɗauke da ciwon kwakwalwa bai kamata ba a ce mutane na guduwa daga gare su ko kuma kana guduwansu ko kuma kana mu su kallon da baidace ba, kana tunanin kai kafi su kumai, ka fi su basira, ka fi su hankali, bai kamata ba mutanen nan da suke ɗauke da ciwon kwakwal wannan suna buƙatan kulawa ne murmushi, ka sama lokacinsu kai mu’amala da su kaman yanda kake mu’amala da wanda ba shi ɗauke da wannan ciwon. Saboda ba su suka sa wa kansu ba haka Allah ya halicce su, saboda haka kai ma haka Allah ya halicce ka da Allah na son ka zama kamansu da a haka ya halicce ka. To, haka Allah ya so ka zo duniyan nan suma haka Allah ya riga ya rubuta za su zo duniyan nan shi ya sa kowa dai-dai yake a gaban Allah, kar ka gani kaman ka fi su kumai ko ka fi su wani abu, a’a ka nuna musu ƙauna, suna buƙatan ƙauna da kulawa, saboda wasu ba su ma san me suke yi ba, ba su ma san inda suke ba, wani kuma yakan sami ciwon nan ko kuma ta wani sirri ciwon kwakwal wannan ta wani siri. A’a wani an haife shi, da ba shi da shi, ka ga yana ɗauke da shi to ya za ka yi indai ba za ka iya komai ba Allah ya riga ya rubuta sai ka bar su, su yi rayuwansu yanda Allah ya turo su duniyan kenan saboda yanda Allah ya turo kowa daban-daban ne, amma wanda kake gani suna ƙarƙashin mutun ga su nan dai suna fesfes kullun to ka nuna musu ƙauna kar ka nesantar da su da kanka, ga da gare su.

Zuwa asibiti yana da kyau ba sai kana rashin lafiya ba sannan ka zo ka yi ta gudun gaggawa don neman lafiya, a’a. Wani ciwon tun farko akan gane in kana zuwa asibiti akai-akai, musamman in ka san kana tsufa, to, wasu cututtuka kaman hawan jini ana iya ganowa tun farko kafin ta yi nisa, kamar ciwon suga ana iya ganowa shi ma, tun kafin ya yi nisa a jikin ka. Ka ga ko in aka gane kana da ciwon suga tun da wuri za ɗaura ka akan ƙa’idojin da ya kamata ka dinga bi don samun lafiya. Saboda wasu cututtukan da sun samu shigowa cikin jikin kaman hanya ne, wasu kuma su samu hanyan shigowa cikin jikin ka. To, wani misali ma, shi ne mata, mata masu ɗauke da juna biyu, suna ɗauke da juna biyu da tunanin yaro yana cikin mahaifa yana inda ya kamata a ce ya zauna, amma me, yaron nan kuma ba a mahaifa yake ba. Amma in suna zuwa asibiti tun da wuri za a gane, yaron nan ba inda ya kamata yake ba, sannan sai likitocin su san me ya kamata a yi ko me ya kamata ki yi a lokacin da aka gano, ba wai sai abu ya yi nisa ba, sai cikin nan ya yi watanni da watanni, sannan a zo a yi ta gudun gaggawan in aka fara jin ba daɗi a jiki, a’a.

Bayan ka gama aiki se ka ji duk jikinka ya yi nauyi sosai duk ka gaji, to akwai dubarun da ake bi musamman ka huta, jikinka ya huta amma wani lokaci ko a wani sain kana so ka huta amma ba ka so ka yi bacci. To, akwai dubarun da ake bi kala-kala na hutawa, akwai zuwa wajen nasiha da damuwa za ka iya zuwa gurin masu ba da nasiha, ka gaya musu matsalan da kake ciki ko wani damuwan da ke damunka me rauni sosai za su baka kunni najin maganan da za ka faɗa. In ka gama faɗa, abin da ya kamata ka yi duk za su gaya maka, su aikinsu dama su ji damuwanka, su ba ka maslaha, su gaya maka abubuwan da ya kamata ka yi da hanyan da ya kamata ka bi ka yi abin da ze sa ka samu sauƙin jikinka. To, mutanen nan kullun suna kusa damu amma me, wani lokaci se mu ga kaman ba su da anfani a cikin al’umma, a’a suna da anfani wani lokaci kuma wasu suna ganin kaman in suka je wurinsu da damuwansu to sirransu ze fita waje. A’a, ka bar damuwan haka don ba haka suke ba, aikinsu sun san tsarin aikin da suke yi ba wai kawai sun tashi suna yi kawai, a’a yana da tsari da suke bi da dokoki da suke bi suke aikin nan na ba da nasiha.

Kana son kasama cikakken bayani akan abin da ya shafi lafiya son akwai manhajoji akan waya, akwai likitoci a wurin da ka gaya musu damuwanka za su yi maka bayani kan abin da ka gaya musu. Amma me ya zama wajibi a gareka ka duba ka gani wannan likitan da ya baka bayanin nan masani ne sosai akan damuwannan da ka gaya mi shi ko a’a. To, bayanin nan da ya baka nayanzu ne ko kuma nada, akwai kuma wasu hukuma duk abin da suka fitar da shi to an yarda da shi, akwai hukumanm lafiya na duniya gabakiɗaya, akwai hukunan abinci da magunguna, akwai hukuman yara, lafiyar yara to duk hukumomin nan suna da yawa ya danganta da wanda kake so ka yarda da shi, shi ya sa aka ce duk wanda kake so ka duba cikin hukumumin nan to ka tabbatar wanda ya bayar da bayani a kan abin da kake dubawa masani ne sosai ya yi nisa sosai a cikin bayanin nan da ya bayar. An yarda da bayanin ko ba a yarda ba, duk ya zama wajibi a gare ka ka duba ba wai haka kawai da ka gani ba sai ka yarda a’a ba abin da hukumumin nan ke nufi ba.

A cikin asibiti ba a warewa a ce: wannan shi musulmi ne ko kuma: a ce wannan shi addinin shi na gargajiya ne ko kuma: a ce wannan shi kiristi ne wannan su kam aikinsu in ka zo da wani damuwa a yi gaggawa gano mene ne damuwan a gam me ya kamata a yi wani mafita ya kamata a bi a ba ka lafiyar da ka zo nema shi ne nasu ma'aikacin asibiti ba ruwansu da wani addini wannan bara mu yi mu shi haka wannan bara mu yi mu shi haka kowa kan matsayi ɗaya yake su kam ba ruwansu sam da wani a wani ware mutane daban a ce wannan shi ne mutanenmu wannan kuma ba mutanen mu ba ne don haka ba za mu ji me yake faɗa ba ko wani damuwa ya zo da shi ba, a su kam ba ruwansu sai dai in kai ne kake wannan likitan kai musulmi ne wannan likitan ba musulmi ba ne ba kake so ya ganka ba kai ne kenan kake da matsala saboda yawanci ma akwai mutane mai irin matsalar nan. Idan mutum ba addini ɗaya kuke ba bai isa ya duba ka ba ko kuma: ya ji damuwanka ba kan gani ko kuma: ka gami wannan ya zama damuwarka ba damuwarsu ba dama kai ne kake buƙatar lafiya ba su ba.

akwai hanyar sadarwa ta zamani wataƙila sanarwa ne kake so ka raba sanarwan nan zai iya zama na farin ciki ko na baƙin ciki a misali a ce na baƙin ciki ne to ko dai bala’i ne ya taso a wani ƙasashe ko kuma a cikin unguwa ko kuma wani cuta ne wanda aka gano ko kuma barazana ne ake a cikin unguwa ko wani unguwa wanda dai mutane da yawa suna yawan zuwa ko ko ba yanda za a yi da ba za a ga mutane sun je wurin ba to wallafa shi ya zama wajibi a gare ka amma me kafin ka wallafa irin abubuwan nan ka zauna ka tantance ka gani abin nan da ka gani da gaske ne shin in ka raba ba za ka tasar da hankalin mutane ba ka jefa mutane cikin wani matsala matsala ba sai ka gama duddubawa ka gama tantancewa ka gano e wannan labarin da ka gani da gaske ne to rabawa ya zama wajibi kuma in ka yi shi kaman sadaka ne don za ka kare mutane da yawa daga samun kansu a cikin bala’in nan in bala’i ne a ce matsalan cuta to ka ga da ka raba mutanen da za su iya taimakawa kaman ƙungiyoyi za su iya shigowa su ba da tallafi kan abinci ne sutura na sawa ko kuma wurin kwana

Hanyoyin sadarwa ta zamani tana iya haifar da kwanciyan hankali ko kuma rashin kwanciyan hankali. Kwanciyan hankali misali in aka samu wani cuta wanda take damun al’umma se aka gaya wa mutane yanda ake samun cutan nan alamomin da za a duba indai mutum nada cutan nan, se kuma aka gaya wa mutane cutan nan ba mutuwa ba ce ba an riga an samo magani da za a iya ba wa duk wanda ya tsinci kan shi a cikin wannan yanayin to wanna irin sanarwa ta sada wa ta zamani ya zama me amfani kuma me kwanciyan hankali. Amma na rashin kwanciyan hankali shi ne in aka ce wani cuta ta shigo gari maimukon a yaɗa abun da ya kamata a’a, se wasu su tashi su zamana suna so su haɗa abun da mutane ze sa su zamana suna cikin ƙunci ba daɗi gashi nan suna tunani me rauni da tunanin mutuwa da tunanin tashin hankali gashi an sa mutane duk cikin tsoro. Dan wanda ya wallafa dama ya yi ne don haka se dai duk wani tsananin da ya gani ze yaɗa ba ze yaɗa abun da ya kamata ba, a’a se inda ya sa mutane abun ya yi musu tsanani shi kaɗai ze ta yaɗawa. To, hakan ba kyau saboda ze iya sa kowa ya shiga cikin tashin hankali kuma hakan ze iya sa a yi rashi, shi ya sa duk abun da za ka yaɗa ka tabbatar kana yin ne don mutane su gano mene ne kuma me ya kamata a yi a kare kuma in akwai magunguna na abun a yaɗa.

Domin ma’aikaci ne bai kamata ace yau da kullum kana cikin wani yanayi wand aba kyan gani, ya kamata ace kanada tsari dan samun lafiya da walwala na yau da kullum. Ya kamata ace inka tashi da safe da sassafe abunda ya kamata ka farasha a cikin ka shine shine ruwa mai ɗimi kasha kofi ɗaya kafin kasami wani abinci wanda bashida wuyan dafawa kaci, bayan kasha ruwanna mai ɗimi shine lafiyar jikin ka sannan ka ɗora da abinci, abincin safe mara nauyi kaci. Kafunnan sai kai wani tsarin kasan lokacin sai ka ɗan huta kafin ka fita aiki ai bayan kaci abincin. Kaɗan kaɗan hutu tukuna kafin kafi, to kasan lokacin da zaka fita inka fita zakai aiki kuma kaji ka gaji sosai In kazo cin abincin rana yakamata ace kanada wani tsari ne zaka ci abinci mai sinadarai da yawa wanda yakmata ya gina jikin ka muka yak are lafiyar jikin ka. Sannan inka dawo gida a misali sai kaga Kaman ka gaji ne a gajiye kake sosai sosai, to anan zaka iyya kwanciya kaɗan huta ko kuma ka motsa jikin ka, ko kuma kayita yawace yawace wand aba wahala a cikin ta kiyita da kwanciyan hankali. Sannan ance yanada kyau kafin bacci yau da kullum ace a minti talatin kafin baccinnan, ka aje wayarka duk wani abunda zai haske idonka ya kamata ace ka kasha kaɗanyi mituna talatin kafinnan saika kwanta saboda baccinnan a naso yau da kullum kayi bacci zuwa awa bakwai zuwa takwas shine zaka samu cikakken lafiyan jiki na yau da kullum.

Wasu suna tunanin maƙiya shi ne mutum a’a dakata. Ai, akwai maƙiya a tsakaninmu yau da kullum saboda ƙananu ne sosai-sosai ba a ganinsu, yau da kullum kana mu’amala da mutane wani ma zai iya zama tare kusa da kai ko kuma ka gaisa hannu da wani ko kuma ku raba kaya da wani, amma ba ka san abin nan maƙiyin nan yana bin hannu, kuma zai iya bin iska zai iya bin kayan mutum. To, wasu sun raina ko kuma rashin fahimta ne ba su rigakafi, akwai cutar mashako, wannan cutan za ta ita kai ga mutum lalacewar kwakwalwa ko kuma mutuwa, saboda an raina mutane da yawa ba su zuwa asibiti yin rigakafin da ya kamata domin kare kansu daga irin cututtukan nan. Wannan cutan mashakon indai har ta samu shiga jikin mutum to haɗari game da mutum da wasu cututtuka, saboda zai iya haifar da hanyoyin janyo wasu cututtuka cikin jikin mutum, kuma a zo a na ciki wani yanayi mai tsanani, to mai zai sa kowa a dinga gaya ma mutanen da ya kamata su yi rigakafi a tsaftace wurin zama in aka ga mutum yana nuna alamomin wani cuta wanda zai iya sa mutane da yawa su kamu da cutan a yi gaggawa zuwa asibiti don a magance abun kafin abun ya yi nisa.

Dan kana cikin soyayya da wata ko kuma kina cikin soyayya da wani be ba ki daman tunani ba wai don kina so kuma kana so kayi jima’i shi ko ke ku yadda ba, a’a wajibi ne ka gayawa ta misali wanda kake cikin soyayya da ita in harka gaya mata ta ce maka ita ba ta so, to babu tilasa babu tsoro kar ka sa ta a cikin wani tashin hankali. Wai dole, dole sai ka yarda da kwanciya aure da kai ai kafun a yi wani jima’i, ya kamata a ce mutanen biyun nan wanda suke cikin wannan abun sun yarda za su yi ne dan in ɗaya a ciki ba ta yadda ba ko kuma shi be yadda ba, so ai za a samu matsala ba za a samu natsuwan da ya kamata a samu ba. Shi ya sa ake so duk wanda za ka yi da shi za ka yi jima’i da shi ya kamata a ce ya amince abun da ran shi ke so. Kenan yanda ranka ke so haka ita take so, to a hakan ze sa a ji natsuwa a cikin abun da za a yi, amma in babu natsuwa ka tilasatama ta, to ai ka karya dokokin da ya kamata a bi kenan.

Gajeren bacci, na yau da kullun yana da kyau, don samun lafiya, na yau da kullun. Kai ma’aikacine, kana zuwa wurin aiki kullun, kuma inka dawo kanka ciwo yake, jikin kama nauyi: yake maka. Don ma sai kazo ka jin haushi, haushin mutane da haushin kanka. To kasan me, gajeren baccin nan shiyasa ake kiransa gajeren bacci. Zaka ware wani mintina ne, kamar minti ishirin zuwa talatin. ba’a so kayi baccin nan me nisa. Saboda kar ta shiga cikin baccin dare. Don in tashiga cikin lokacin baccin dare to yin baccin dare, zai zamana yazo maka da wahala. Shiyasa ake so, kayi baccin nan ba me zurfi ba ba me nauyi ba. na ɗan mintina da katashi zakaji kanada ƙarfi jikin ka zaiyi ƙarfi sosai Gashi zaka tashi: cikin natsuwa. Gashi duk aikin da zaka yishi a ranar, zaka yishi: acikin walwala da kʷanciyar hankali. kuma mutane da suke tare da kai, ba zasu dinga tunanin ko suka baka haushi ba. Ko wani tunani ne ko damuwa kake so kayi, duk zai zo maka da sauri, ba sai kaji wani tsananin tunani: mai nisa ba. Sabo:da me kabawa kʷakʷalwarka hutu, kabawa jikin ka hutu, dama sune lafiyan jiki: Se dasu za’a iya aikin da ake na jau da kullun.

Ke kina sana’a na yau da kullum, cikin kasuwa kike ga hayaniya ta ko’ina cikin kasuwannan ga kuma dai kina da ma’aikaci wanda ke miki aiki amma kullum se sun yi iwu ki gane me kike so su yi, za ki tambaye su kai ka haɗa kayancan na wannan mutumin kai ka ba ma wannan kayan shi, gashi hayaniyan kasuwa ma duk se sun dame ki a kai, ga mutane masu siya da siyarwa duk a gabanki, a kanki suke, suna jiranki, ki ba su abin da suke buƙata daga hannunki. To, kin dawo gida a gajiye me ya kamata ki yi hajiya? Ya kamata a ce kin ba wa kanki hutu ne, ki kwanta ki ɗan huta ko da na ɗan gajeren lokaci ne dan samun natsuwan jiki da kuma ƙarfin kwakwalwa, amma kina nan kin zauna a gaban haske ina ta lissafi wancan na ba shi kayan shi ko ban ba shi ba, wane lissafin da ka yi ɗazu ba dai dai ba ne fa ga yadda ya kamata, wannan be ba ni kuɗina ba yanda ya kamata, to hajiya ai da kin huta da kin huta za ki komai ya zo miki da sauƙi. Amma kina nan kina ta shafe-shafen idon ki ga shi idanun nan sun yi ja sosai, kina hana kanki bacci kin zauna kin dage kuma a haka ze sa koda lissafi kike ba za ki yi shi daidai ba.

Akwai wata ciwo wanda ta shafi hunhu wannan ciwo tana bin iska ne musamman mutun zai iya a tishawa ko kuma tari mai ɗauke da cutannan tana yawo a iska kowa zai iya samun cutannan shiya a keso duk lokacin da kake atishwa ko kuma kake tari ko kuma kake Magana kayishi da kamala. In a tishawa ne ko ta'ri zakai amafani da hannun kane bayan hannun ka zaka rufe bakinka kaɗan dashi, dan karka saki isakan da zai cutar da mutane, sabosa shiwannan ciwon hunhun inharya damu mutum, huhun muum to yana iya sa wasu sassan jiki Kaman kwakwalwa ko koda ta sama matsala ita ma shiyasa yana da kyau a kare jiki a kare kowa. Indai har mutun nadashi to yayi gaggawan zuwa asibiti domin samun magani ya dinga amafani dashi. Shiyasa ma ake ta sanarwa mutane suje ai rigakafi domin kar a kamu da ciwon wannan hunhun, ciwon dake damun hunhunnan domin ka kare kanka daga samun irrin ciwonnan saboda ciwonan yanada tsanani sosai, sai kaga mutun ya da daddare yayitajin sanyi ko kuma yayita yawan zufa ko kuma rashin cin abinci akan lokaci ko kuma kaga nauyin mutun nata raguwa. Ko kuma yayita yin wani rashin lafiya na sati uku to sai kai gaggawa inhar kaga mutun samun irrin alamominnan yakamata ace anyi gaggawa zuwa asibitidomin samun lafiya bawai sai abun yayi tsanani ba. Kai kuma inhar kana wurin kaga mutuminnan yana tari ko kuma atishawa, to kaima zaka iyya kamu dashi shiya sa a keso kaima mai kula dashi ace kaima kayi rigakafi tunkafun lokaci in kuma wuri ne a cinkushe mai muatne da yawa kaji ana atishawa to ka rufe hancin ka saboda abunnan Kaman yanda na faɗa a farko iska takebi zata iya shiga jikin ka.

Akwai wani al’adan wanda basu yadda da bama yaro nonon farko ba, amma me ke uwa bazaso ki haifo yaro ba kigani kullum kina gudun asibiti domin rayo bashida lafiya ko kuma wata cuta tayi saurin kamashi. Shiyasa a kace ko likitoci suke faɗa daka haifi yaro nonon farkonon yanada sinadari da yawa a cikin ta wanda zai gina jikin yaro, yanda ya kamata hatta kwakwalwan yaro zai kare yaron daga wasu cututtuka da kuma rashin lafiya da zuwa asibiti akai akai ze kare. Amma zakiga kuma wasu al’dan wanda basu yadda ba zasu zo suna cewa ai bawa yaro nonon farkon non zai iyyasa yaro ya kamu da wasu cututtuka ko kuma ya haifar da wasu matsaloli sai kiga kinbi umurnin su kinbi abinda suka faɗa. Su kuma suna Magana ne akan rashin fahimta danda sun gane kuma sun duba zasuga. Yaron da aka ɗorasu akan nono tun farkon watan haihuwa har zuwa wata shida zakiga jikin su yanada ƙarfi sosai. Kwakwalwansu kuma jatake kamar wuta, amma ki duba kiga yaran da aka ɗorasu tun farko akan abinci, ruwa, maganin gargajiya sai kiga yauda kullum ana faɗawa cikin wani matsala ko kuma cikin wani rashin lafiya, ko kuma ciwo.

Akawi al’adun dasu ko ince ƙabila dasu basu yadda da maganin asibiti ba, saboda wannan mutanen a ganinsu ba abunda suka rasa a daji. Sai mutanen da suna amfani dana gargajiya kuma suna samun lafiya indai har suka shiga wani tsananni matsala ko kuma rashin lafiya. suna amfani da na gargajiya kuma sun yarda da na gargajiya, irrin mutanan nan ba yanda zakayi ka fahimtar dasu domin su gane na asibiti ma yana da kyau kuma akwai abunda baza’a samu a daji ba ko kuma baza ai amfani dashi yanda ya kamata ba, kaman yanda za’a samu a sibiti dan indai har a sibiti kaje neman magani ko kuma kaje da maganan rashin lafiya, in zasu baka magani akwai yanda suke aunawa bawai zasu yebo maganin sub aka ba. Amma zaki gani ko zaka gani wasu mutanen, wasu mutanen wanda suke sha na gargajiya basu ma iya aune aunennan ba, kawai iba sukeyi susha wani lokaci ma susha da yawa fiye da yanda yakamata kuma irrin haka sai kaga ya haifar ko kuma ya gefar dasu a cikin wani tsananin matsalan dazai kawosu gudu asibiti. Kagani ko tun farko ashe ko za’a iya karewa da samun irrin matsalannan. Amma me saboda irrin fahimtar su gani suke sun san komai kuma ana samun lafiya tun lokacin da to shine suka ɗora kansu akan haka.

Shi ya sa su mutanen da kake gani an haife su da wani matsala ko kuma wasu matsaloli da yawa wasu kuma sai ka ga matsalar ƙwaƙwalwa ne ko kuma wani tsatson jikinsu ba yanda ya kamata yake ba. Ai abun nan abubuwa nan za a iya karewa tun mace ta faɗa ta ce, tana da juna biyu ciki sai a yi gaggawa zuwa asibiti musamman ma watan farko nan har zuwa na uku. Ya kamata a ce ana ta dubawa a a duba ki a duba jaririn tun a cikinki, kafin macen ta tsinci kanta a cikin wani bala'i. Amma me mutanen da sun fi yarda da magungunan gargajiya su a ganinsu in har mace ta a shan maganin gargajiya ba ta da Matsala ita da jaririn amma sai ka ga abubuwa nan suna haifar da matsaloli da cututtuka wato ma akwai wasu matan da ba su zuwa asibitin haihuwa duk haihuwar da za su yi a cikin gida za su haihu ko sun sama matsala ba za su sani ba sai nan gaba a yi ta gudun zuwa asibiti. Abun da ya ya kamata tun farko da an kare amma me saboda yardan tsofaffi shi ya sa suke bi a umurnin da ake gaya musu. Wasu kuma sai ka ga ma haihuwar an zo an yanke cibiyar yanda bai kamata ba har cututtuka su riƙa shigar jariri abun da ya riga.

Wasu mutanen suna samun ciwo wanda ke bada zurfi sosai ba, to amma indai kana so ka taimaka musu wurin goge ciwon a nan ya kamata ka fara tsaftace hannayenka. In ka tsaftace su sa’an nan ka nemi ruwan ɗimi ka wanke wannan ciwon yanda ya kamata sama-sama, za ka wanke ciwon bada ƙarfi ba sa’an nan ka nemi man shafawa na wanda za a iya shafawa a ciwo ba tare da ya zama illa wa mutum ba. Kaman festin za ka iya amfani da shi sannan se a nemo magani wanda ze iya kare wurin daga shigan cututtuka sanan za ka ga wasu suna da ciwo amma ciwon nan yana da zurfi sosai, yakamata a lokacin da mutumin nan ya samu ciwon nan ana nemi tsumma me tsafta sosai a dannan wurin yanda ya kamata. Saboda rage jinin dake fita daga jikin mutum kafun zuwa asibiti, ka da ka je likita ya ce ai yakamata a sa wa mutumin nan jini saboda me ya zubar da jini da yawa. Abun da ya kamata tun farko da a an kare wasu tsofaffin se ka gani suna yawan ciwon baya ko kuma ciwon ƙafa ko kuma ciwon jiki abun da ya sa wasu ba su iya zama yanda ya kamata ba, ka taimaka musu wurin nemo musu kujera wanda yake da baya wanda za a iya jinginawa sosai kuma su miƙa kansu a tsaye ba wai su zauna su durƙusa kansu gaba ba ƙasa, irin haka ze iya kawo yawaice-yawaicen ciwon baya kuma a hakan ba daɗi kuma ba za a so a yi ta gudi kullum ana ta shafe-shafe abubuwa a wurin ba.

Akwai wani damuwa wanda yawanci yake damun al’umma gabakiɗaya, akwai munada masana tako’ina takowani ɓangare na rayuwa, a misali akwai masana akan lafiyar jiki na yau da kullum to kun san dai muna da hanyar da ake amfani yanzun da shi ta zamani na sadarwa da labarai ko kuma sanarwa. To, ta wannan hanyan sai ka gani wani masana akan wani ɓangaren jiki wanda yake yana da ilimi sosai akan wannan ɓangaren jikin in ya fadi wani abu ko kuma ya sanar da abubuwa ta wannan ɓangaren sai ka ga ana tantancewa, ana tunani ko kuma wannan abun da ya faɗa ba haka ba ne. Ba ko haka ne saboda me in ka duba za ka gani masanan na akwai su kala-kala abun da na lura kaman ba su da haɗin kai ne, akwai wanda sukai karatun da to su duk bayanin da za su yi haryanzun izuwa yanzun za ka ga tun karatun da suka yi ada ne kuma yanzun abubuwa sun canja zai iya yuwuwa akwai abun da ya kamata a rage. A wannan ɓangaren da akai karatu akai da ko kuma a yi ƙari amma saboda me ba su koma makaranta ba sun ƙara karatu to shi ya sa suka gina duk maganan da za su yi akan na baya, to irin abubuwan nan shi ke sawa a samu rashin amincewa tsakanin masana saboda za a yi tunanin wannan yana faɗan abu daidai ne ko kuma wancan ne yake faɗan.

Akwai waniˋ tarıˋ wandaˋ ya shafiˋ hunhuˋ, wannan tarin ciwoˋ ne sosai sabodaˋ tarin nan kafin mutum ya faraˋ zai kasanceˋ mutumin nan ya shaƙiˋ iskaˋ mai daukeˋ da kwayar cutan maiƙo bakteriyam tabakulosis, wannan bakteriyaˋ ne wannan cutan yanaˋ yawoˋ a cikin iska ne, in mutum ya shakiˋ irin iskan nan to ze iya daukan wannan ciwon. Shiyasaˋ zakaˋ ga irin mutumin da sukeˋ da ciwon nan sai kagaˋ sunaˋ ta yawan atishawaˋ da tariˋ, mai tsohon lokaciˋ har zuwaˋ satiˋ uku. To in har mutum yanaˋ tarin nan har zuwaˋ satiˋ uku ya kamataˋ ace ya tafiˋ asibitiˋ sabodaˋ mai irin tarin nan sai kagaˋ yanaˋ tariˋ mai jiniˋ a cikiˋ, gashi yanaˋ da yawan jin ciwon kirjiˋ, da dareˋ ya kasaˋ barciˋ sabodaˋ yanaˋ ta jin zufaˋ, musamman da dareˋ ya yi ta jin zufaˋ, waniˋ sa’inmaˋ sai kagaˋ zafiˋ yikeˋ jiˋ, waniˋ sa’in kumaˋ sanyiˋ ne, gashi nan sai abubuwaˋ da ake ta jiˋ indai mutum na daˋ irin tarıˋ nan, indai har ya kasanceˋ ka ganoˋ waniˋ yanaˋ irin tarin nan to ayi gagawan zuwaˋ asibitiˋ domin a bashi maganiˋ ko kumaˋ a daura irin mutumin nan akan maganiˋ don kareˋ shi dagaˋ wasuˋ cututukaˋ, sabodaˋ wannan cutan zai iya sa wasuˋ tsatsan jikinshi su samuˋ matsalaˋ indai ba’a ganoˋ an badˋa maganiˋ ba tundaˋ wuriˋ, shiyasaˋ ake so in har an ganeˋ ayi guduˋ.

Daga littafi mai sarki, aka samu jagoranci mutanen da su masana ne akan wannan ɓangaren littafin mai sarki, sun karanta sun gane kuma suna bin dokokin littafin in ma dai ba dukka ba suna bin yawanci a ciki kuma a ganin su suna yin abin da littafi mai sarki yace a yi, to irin mutanan nan sai ka ga akwai wanda suke sha’awar sanin abin da suka sani ko kuma su zamana kamar su ko kuma su zama suna ji labarai daga gare su, to irin mutanan nan in suka je suka samu jagorancin nan a kan littafi mai sarki sai ka ga an zaunan da kai akan rayuwan ka ne ko kuma akan yadda addinin ka yake ko kuma akan littafin ko kana karantawa da rashin fahimta, to mutanan nan zaka iya gaya musu duk dai damuwan da kake ciki in na rashin fahimatar littafin ne ko kuma na wani ɓangaren rayuwanka ko kuma akwai abin da kake yi da kake gani daidai ne ba abin da littafin ya faɗa ba, to su suna nan ne a zaune su gaya maka su fahimtar da kai, kana gabansu to kada ka shi wani tsoro ka gaya musu damuwanka saboda idan hark a gaya musu damuwanka suna da abun da zasu gaya maka koda ba a nan take ba zaka bi ba a hankali a hankali da sannu da sannu kai ma zaka zama wani jagoranci wanda har mutane zasu dinga.

Kowani abinci yana da amfani ajikin mutum domin samun lafiya, kana ta cin wani abincin wanda bai kamata ace kana ci a yanzu ba musamman ga shekaru sun fara zuwa, shiyasa kaje wurin likita, domin likita ya baka shawara akan abincin da ya kamata ka ringa ci a yanzu, domin samun cikakken lafiyan jiki da karewa daga cututtuka, sai likitan ya gaya maka irin abincin da ya kamata ka ci, to kaje wurin siya ba wai ka ga wanda ya gaya maka ba sai ka ga wani wanda aka nuna maka aka ce ai duk amfanin su ɗaya, ka duba jikin abincin ka gani ko kwalin abincin zaka ga ni akwai bayanai da aka yi akan abincin, ka duba ka gani ko abubuwan da likita ya gaya makan suna jikin abincin, haka ne ko ba haka bane ba, sannan zaka gani akowanni abinci, ana rubutawa mutane nawa ne zasu iya ci, yaya ake sarrafa shi kafin a ci, menene bai kamata a gani a abinci ba, kuma a ci shi da yawa, misali kitse ba a son mutum yaci kitse da yawa a cikin abinci domin cin shi da yawa cikin abinci zai iya haifar da wata cuta kamar cutar zuciya, shi yasa ba a son mutum ya ci da yawa. Sanna kana ta jin labarai anata cewa wani abinci yana da amfani sosai, saboda nishaɗi da jin daɗi abincin nan ya kamata ace mutane huɗu ne zasu ci, sai kai kaɗai ka zauna ka ci na kasha uku kai kaɗai ka ci, ai to amfanin abincin nan de baka bi dokokin abincin ba.

Ko kun san akwai wata cutan da take samuwa a jini ko kuma a ƙashin mutum. Wannan cutar za ta iya faruwa a lokacin da jikin mutum ya haifar da fararen jini wanda ba su da lafiya kuma haka ke hana ainihin jinin al’ada ka da ya yi aikin da ya kamata ya yi. Saboda kun san jinin al’ada shi yana hana cututttuka, yana ƙoƙarin kare cututtuka daga shigan jikin mutum, in mutum ma ya ji ciwo yana iya taimakawa wurin rage jinin da ke fita a jikin mutum. To, ya ake gane in mutum na da ciwon jini ko wannan ciwon kashin wanda ke da tsanani sosai? To, yanda ake ganewa shi ne za ka ga wannan mutumin yana saurin samun ciwon kai ga shi yana rashin cin abinci ga shi yana saurin gajiya da daddare, ya yi ta jin sanyi ko zufa musamman da daddare sai ka ga kowa lafiya lau yake ji amma shi a cikin wani yanayi yake, to mutanen nan ma in suka ji ciwo sai ka ga abun yana ɗaukan lokaci kafun wurin ya warke. To, in dai har aka gane mutum yana ta nuna alamomin nan to a yi sauri a kai shi asibiti domin kare shi daga wasu cututtuka wanda za su iya shiga cikin shi tunda wuri. Amma ko za ku saurara ku ji wasu mutanen akwai hanyoyin da ke sa su samu daga irin ciwon nan? Wasu daga danginsu ne wataƙila akwai wanda suka yi ciwon nan, wasu kuma daga shan taba ne wato.

Bayin yin riga kafi a yayin da aka haifi yaro sai kaga bayan an goge yaron an yi mishi duk abun da ya kamata ai mashi riga kafi, riga kafin nan ana yin shi domin kariya daga cututtuka ta zamani da kuma na da wanda za ya iya shigan yaron ko kuma ya sa yaron ya shiga cikin wani matsala shi yasa ake riga kafin nan, to bayan an yi riga kafin nan wani sai kaga yana da zafi riga kafin sai a ce in dai an tafi gida in dai jikin yaro yayi ɗumi ko ya ɗan yi zafi a rage mashi kaya ko kuma in dai ana tunanin abun da tsanani a bashi maganiwanda zai sa zafi jikin shi ya rage to amma maganin nan ba a so a a bayar a lokacin a take da aka ba da aluran riga kafin, shi yasa ake cewa dai a duba a gani in dai yaron na buƙatan magani sannan a bashi, amma suna gama suke dubawa bayan sun shafa wurin da bandeji zasu duba su gani in jini na fata daga wurin sai a sa bandeji in aka sa bandejin nan ana sawa ne domin rage jinin dake fita daga jikin yaron sannan kai uwa zaka za ta rinƙa dubawa saboda kar wurinya zo ya kamu da ciwo, shi yasa ma ake sa bandeji saboda in dai har yaro zai sami shi riga zai iya shafan wani wuri ko kuma wani abu shi yasa ma ake sa bandeji

Sai gashi masana wa’yande suke suna da ilimin rigakafi sai suka tashi suka haɗa kai suka sanar da mutane ta hanyar ta zamani na sadarwa sun yi amfani da wuraren musamman sun gayawa manya-manyan mutane sun wallafa a shafinsu mutane da yawa sai suka ji suka san amfanin rigakafi da rashin yin ta. To, hakan sai wasu magidace suka gani ashe dai suko ba su taɓa yin rigakafin nan ba, hatta iyalansu gabakiɗaya ba su taɓa ba su daman yin rigakafin nan ba. To, a nantake wani mai gida sai ya je da kan shi da dukkan iyalan shi wurin yin rigakafi domin a samu allurar rigakafi dan kare kai da iyalai daga kamun cututtuka, shi ya sa sanarwa yana da kyau da masana yau da kullum suna haɗa kai suna yin irin sanarwan da ko za a rage wasu cututtuka daga shigar mutane ko kuma daga damun mutane da iyalai gabakiɗaya. Dan lafiya shi ne ƙarfin rayuwa indai har mutum ba shi da lafiya ko kuma abun da ya kamata a kare tun farko ba a kare ba to ka ga matsalan kuma na mutum ne ba wai rashin fahimtar abu ne ba. Ana ta bayar da sanarwa mutane suna ta fita suna gayawa mutane amfanin rigakafi, bayan rigakafin nan in aka maka wurin zai iya yuwuwa ya kumbura ko kuma ya yi ta ƙaiƙayi ko kuma ya yi ta ciwo in dai ya kumbura sosai to ana san a sa ruwan ƙanƙara a wurin a danne wurin kaɗan, amma ba a so ana wasa da wurin dan yin haka zai iya sa wurin ya kamu da ciwo.

Wato ko kun san akwai waɗanda ba za su taɓa yarda ba da wani magana in dai zuciyarsu bai raya musu ba, kamar maganar riga kafi. Duk yadda masa akan riga kafi suke ta sanarwa ta kowanne hanya suka sama damar sanarwa sai ka ga suna ta amfani da shi wasu ma har gidaje-gadaje suke amfani da shi suna magana ta baki suna gaya ma mutane a ƙauyuka suna sanar da su akan amfanin yin riga kafi. Duk da wahalar nan da masanan suke yi, yawanci ba su yarda sai su ga kamar ai wannan riga kafin ba shi da amfani tunda dai har mutum na haife da jinin al'ada. To ai jinin al'adan nan a ce yake karewa daga kowanne cututtuka hakan wasu ke sa wa ba za su taɓa yarda ba. Amma me wasu suna so su yarda, amma suna da wani tunani akan allurar riga kafin gani suke in an yi allurar zai iya haifar musu da rashin haihuwa ko zai iya haifar musu da rashin kwakwalwa ko rashin lafiya kamar su a tunaninsu gani suke allurar nan ana tura musu wasu cututtuka ne a cikin tsatson jikinsu haifar musu da matsala ko na kwakwalwa. Kuma wani matsalar jikinsu. Shi ya sa kake gani wasu duk yadda ake gani duk yadda a kai da su to ba za so ko ba za su kai iyalansu allurar nan

Wato yanzu kun san amfani riga kafi kun san lokacin covid-19 sai aka ce wannan cutar tana kashe mutane tana haifar da matsalolin, sai aka ce mutane gaba ki ɗaya su je duk su yi ƙoƙarin yin riga kafi domin samun kariya daga cututtukan na saboda a lokacin a ka yi wani magani wani allura wanda za a iya sawa mutane domin neman kariya. To a lokacin take mutane sai suka ce ai karya ne wani ƙwaya ne aka sa a cikin alluran wanda ake so a sa ma mutane domin rage yawan mutane a duniya, sosai suke tunani sai suke jin labari wanda yake labarin nan ba a tantance shi ba. A ka dunga wallafa shi a wani shafi na zamani, mutane sai suke cewa duk wanda aka yi mishi allurar nan mutuwa ne saboda ƙasashen nan suna so su rage yawan mutane a duniya shi ya sa suka haifar da wannan cutar wannan maganin da ake riga kafi da shi hakan ya sa za ka ga har yanzu akwai mutanen da ba su taɓa yin wannan riga kafin ba, hatta wannan na covid-19 da aka ce mutane su yi. Su yi ƙoƙari wasu ma da yawa ba su yi ba kuma har yau har gobe gani suke.

kulawa haɗin gwiwazai taimaka gurin rage yawaice yawaice dabbobi masu ɗauke da cututtuka shi yasa mai gida in dai har cikin gidan na da tsafta ya kamata a ce tsakar gidan itama tana da tsafta sai kaga wai magidanci cikin gidan shin a da tsafta amma cikin tsakar gidan shi ga wani gwata wanda ke tare da ruwa da ledoji duk a datti gashi ya zama gidan sauro wa sauro saboda dama abin da sauro ke nema kenan wurin zamansu da ka buɗe ƙofa sai su shiga ciki in har suka sami shigowa cikin gidan ka to za su iya haifar maka da matsala ko kuma da iyalan baki ɗada sai ayi ta yawaice yawaicen gudun asibiti domin neman maganin zazzabi abun da ya kamata a ce tun farko da an goge wurin gwatanan an tsaftace shi yanda ya kamata da an rage yaɗuwan dabbobin nan masu ɗauke da cutan nan amma mai wasu ba su ganin hakan na da kyau wani ma wurin gidan shi sai kaga ciyawa yayi yawa har ana ruwan sama yana zama wuri wa sauro su dinga zama a wurin amma ba zai kulan da haka ba shi kam ba ruwan shi da cikin gidan shi yayi tsafta to a ganin shi shi kenan wasu ma zaka gani suna bin wani hanya dan rage cututtuka a cikin gida sai kaga sun sa mage a cikin gidan su, magen nan yana rage ɓarnan ɓera ne saboda ɓera ma yana yin wani